Umama ohleziyo bayamhlaba ijekiseni ngumongikazi. Kulabezempilakahle lapha abanengi. Kulamatafula phambi kwabo. Bayancedisa abantu ukuze bathole uncedo abaludingayo kumikhuhlane ethile.

Udokotela uthatha umuthi embodleleni ngenalithi okutshengisa ukuthi kukhona umuntu afuna ukumhlaba ukwenzela ukuthi avikeleke emkhuhlaneni othile. Kulabanye abamileyo abancedisayo khonalapho.

Inalithi elesirinji engathi kulegazi phakathi ithethwe kuRwanda Vaccination Data okutshengisa ukuthi leyi ngeyezempilakahle yikho okusetshenziswa khona.

Umuntu ohleziyo esitulweni kukhanya sengathi kulamatafula amanengi afakiweyo ukwenzela ukuthi odokotela kumbe omongi labo mongikazi bakhangele abantu ibhiphi. Uhlelo lolu ngolokuncedisa ukuvikela ibhiphi kumbe imkhuhlane etshiyeneyo.

Isisebenzi sezempilakahle sihlaba umama ohlezi esitulweni. Phambi kwabo kulamabhokisi aluhlaza okwesibhakabhaka asetshenziswa ukugcina imithi ukuthi ihlale iqanda ingawonakali.

Abantu abezempilakahle, abakhanya behlaba abantwana mayelana ngomkhuhlane othile. Kulosisi ogqoke ikepesi lejakhethi kumbe ivesti ebhalwe UN, okutshengisa ukuthi umsebenzi abawenzayo usponsiwe, lomama obambe umntanakhe ukwenzel' ukuthi athole uncedo.

Ukuqumbuka komkhuhlane okuthiwa yicovid 19 ofuna ukuthi abantu bageze izandla bangathintani, bahlale khatshana lakhatshana ukuze lowo olawo angatheleli abanye.

Umama othwele umtanakhe udlala laye okhanya sengathi lapha basesibhedlela kumbe kukhona okwenzakalayo abakutshelwa ngabomongikazi labodokotela ukwenzela ukuthi babekwazi ukunakekela abantwana.

Umongikazi uhlaba umntwana. Lapha kulabomama abathwele abantwana abatshiyeneyo. Labantu abadala abamileyo okukhanya sengathi kukhona okuthile okuhlatshelwa lababantwana, umkhuhlane osuphumile ovikelwa lababantwana ukuthi bangabanjwa yiwo.

umama ohlezi embhedeni walabo abangezwa kuhle kulodokotela phambi kwakhe owesifazane okhulumisana laye lapha phezulu kufakwe itende okutshengisa ukuthi lolu luhlelo lwalaba abezempilakahle olukhuluma kumbe oluncedisana lomphakathi

abantu abagqoke impahla zokuziviekla abasesibhedlela bagqoke njalo lama mask okutshengisa ukuthi ukhona umkhuhlane othile othelelwana ngomoya yikho bezivalile kangaka bazivikela ukuze bangawutholi lowo mkhuhlane othile

Abantu abagqoke impahla zokuzivikela kukhanya sengathi kukhona umuntu oleleyo embhedeni abamdonsayo kumbe abamusa esibhedlela, bona bagqoke impahla zokuzivikela okutshengisa angathi kukhona umkhuhlane othile abazivikela kuwo ohanjiswa kumbe othelelwana ngomoya.

Umuntu ogqoke impahla zokuzivikela wavala amehlo, ikhanda lezandla. Konke kuvaliwe okutsho ukuthi lo ngumkhuhlane azivikela kuwo ongabe uthelelwana ngomoya.

Odokotela ababili abakhanya begqoke impahla zokuzivikela lapha abakhona esibhedlela. Kukhona ujaha ohleziyo embhedeni okungaba nguye ongezwa kuhle olomkhuhlane othile othelelwanayo

Odokotela abahlanu bakhanya behlinza umuntu, bencedisana ukwenza umsebenzi lowu ukuze baphangise ukuqeda. Bagqoke impahla zokuzivikela eziluhlaza

Odokotela labasizi babo, bagqoke impahla zokuzivikela. Lapha embhedeni kulomuntu oleleyo ekhangele phezulu. Odokotela bayamhlinza. Kukhanya kukhona abakukhangelayo ngasesiswini sakhe.

Abantu ababili abagqoke impahla zokuzivikela esibhedlela, nxa kulomkhuhlane oyabe udumile ongafuni ukuthi abantu bahambe bengazivikelanga umzimba wabo wonke.

Umuntu wesilisa ohlezi phansi uvule ingalo yakhe ngoba kulomongi kumbe udokotela omhlaba ijekiseni ufake imask emlonyeni okutsho ukuthi kukhona umkhuhlane othile othelelwanayo awuvimbelayo

Ingqulu yabantu abadala abahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambili kulowesifazana okhanya echasisa okuthile kulabo abahleziyo. Amatafula ambozwe ngemijubane emhlophe ledetshana phezulu. Kulamambodlela awamanzi okunatha. Igumbi lilamafasitela amade alemilengiso ensundu.

Ubaba umi ebambelele isigubhu sokukhelela amanzi esilombala obuzi. Uyahlekelela kakhulu njalo umi duze lempompi zamanzi.

Abantwana abancane bahlezi bakhanya benathiswa okuthile yilaba abadala abakhonapho okutsho ukuthi kumbe kulohlelo oluhanjelwe yilaba mayelana labantwana abancinyane .

Umntwana ophethe isepa ezandleni kulomunye omthela ngamanzi kumbe omcengezela amanzi ukuthi ageze izandla. Lokhu kusitshengisa ukuthi kubalulekile ukuthi abantu bageze izandla zabo behlale behlanzekile ukwenzela ukuthi bavikele imikhuhlane ethile.

Obaba labomama abahleziyo. Bakhangeleka engathi basemhlanganweni loba iworkshop. Bakhangeleka sengathi balandela uhlelo oluthile ngoba kulezincwadi lamambodlela amanzi phambi kwabo.

Abantwana abangamajaha amane abancedisana ukukha amanzi esikotshweni ,amanzi aphuma lapha ayabe ehlanzekile engela magcikwane engasoze agulise abantu.

Abantu abadala abahleziyo emthunzini ,bahlangene abesifazane labesilisa, kukhona abakulaleleyo kulowu mama omi phambi kwabo okhanya engowezempilakahle , uthwele ibhuku okukhanya ukuthi kukhona akuchasisayo okubhaliweyo kuleli ibhuku

Abantu abamiyo abahlangeneyo amajaha lamantombazane, omama labobaba okusengathi kukhona abakufundiswayo kumbe okumayelana ngokwezempilakahle okumele bakutshelwe.

Abantu abanengi, abesifazana labesilisa.! Abagqoke izikipa ezimhlophe, ezifananayo, ezilelogo. Okutshengisa ukuthi lapha kukhona okuhanjelweyo, kume okukhulunywayo. Abafundiswa ngakho mayelana lempilakahle, yomphakathi.

Abantu abahleziyo abakhanya bebanengi abanye baphambili ababili abesilisa okukhanya sengathi bafundisa ngohlelo oluthiwa kumbe olumayelana ngokumisa ivirus okuthiwa yi marburg.

Umama uhlezi uthwele umntwana. Ingane yakhe leyi iyahlolwa ngudokotela kumbe ngabezempilakahle. Ukhona osetafuleni obhalayo ezincwadini lokhu kusitshengisa ukuthi kukhona umkhuhlane othile abawulandileyo lapha ukuthi basize abantu.

Abantu abahleziyo. Phambi kwabo kulamatafula alezincwadi, kulamanzi njalo phambi kwabo okutshengisa ukuthi kukhona abakulandileyo lapha abakuchasiselwayo ngumuntu ophambi kwabo okokuthi sokungaba kungumhlangano sezempilakahle.

Ubaba omiyo okhanya ekhuluma kungathi kukhona akuqoqoselayo ebantwini laba abasesibhedlela. Kulabanye abahlezi phanzi, kulomama othwele umntwana lesikali esikhona lapha, okutshengisa ukuthi sekungaba kuyindawo yezempilakahle yawonke umuntu.

Abantu balinde ukukha amanzi esikotshweni. Kulelayini yezigubhu lamabhakede. Kulamandishi okutshengisa ukuthi abanye bebewatshela khona. Kulezindlu ezikhanyayo lezihlahla okutshengisa ukuthi yindawo esemaphandleni.

Iqhinga elikhulu eliyingxenye yohlobo lokuhlanza amanzi angcolileyo, aqhamuka ezindlini zabantu, kumbe endaweni ezitshiyeneyo, ukuze aphinde asebenziseke, loba abuyiselwe emifuleni ehlanzekile

Abantwana abasesikolo abagqoke iyunifomu eluhlaza okwesibhakabhaka. Baphakamise izandla. Kukhona kukhanya sengathi kukhona abakutshelwayo ngumuntu ophambi kwabo kumbe kukhona okwenzakayo okwenza baphakamise izandla behlekelela.

Udokotela kumbe umongikazi uhlezi labantu besifazane ngathi kukhona obafundisa khona okuthile mayelana ngezempilakahle kulezindlu zotshani ezikhanyayo okokuthi lapha yindawo yasemaphandleni.

Abantu besifazane labesilisa abahleziyo okukhanya kulomuntu wezempilakahle obafundisayo okuthile .Baphethe izincwadi zokubhalela lokhu abakufundiswayo.

Uhlelo okuthiwa yi Isange One Stop Center, elobudlelwano leUnited nations aseRwanda. Njalo kulama logo akhona anjenge UNFPA, UNICEF leUNIFEM, okutshengisa ukuthi bayancedisana kwezempilakahle.

Umuntu wesifazana omomothekayo kakhulu othengisayo into ezitshiyeneyo ezokudla. Phambi kwakhe kulemikhankaso ebhaliweyo ukuthi UNNCHR ekhombisa abantu abasizakalayo ngezinhlelo zokuzimela loba zokuthola indawo yokuhlala.

Abantu abahlanu abaxoxisanayo ababili abagqoke ingubo ezimhlophe ezingaba ngezabasebenzi abezempilakahle, abathathu abakhanya begqoke ingubo zamabhizimisi ngabe laba abantu baxoxisana ngomsebenzi mhlawumbe mayelana ngokuthi bangasebenzisana njani bebonisana ngomsebenzi wabo abangabe bewenza kwezempilakahle.

Esibhedlela kulabantu besifazane labesilisa abalabantwana okutshengisa ukuthi baze ukuzothontisela kumbe ukuzohlabisa abantwana ngalolo usuku.

Izakhiwo ezinkulu ezinengi njalo ezinhle kakhulu lapho okukhanya sengathi kusendaweni yabezempilakahle kumbe kusesibhedlela lapho abantu abathola khona uncedo nxa bengezwa kuhle.

Indlu elabantwana abancane. Okukhanya sengathi basanda kubelethwa. Lomama lo ohlezi esitulweni. Ubonakala angathi ngumuntu osanda kubeletha. Uhlezi esitulweni, ukhangele umntwana.

Izakhiwo eziphakathi ezilothango oluyakhiweyo okutshengisa ukuthi kumbe kubonakala sengathi lapha kusesibhedlela lapho okuthola khona abantu uncedo nxa bengezwa kuhle.

Umongikazi uhlezi esitulweni phambi kwakhe kuletafula elemithi esemabhokisini kumbe ngamaphilisi awabalayo kumbe afuna ukuwahlanganisa ukuthi anikeze isigulane esithile.

Izakhiwo ezinkulu ezilezigaba ezitshiyeneyo .Kulalapho okule laboratory khona okuyindlu lapho okuhlanganiswa khona imithi edingakalayo esibhedlela lamaphilisi okuthi izigulane zithole uncedo

Isibhedlela somphakathi kulabomama abanye abalele embhedeni, abanye bahlezi phansi. Kulabodokotela abamileyo, labanye abesifazana abamileyo okukhanya lapha sengathi bayancediswa ngezinto ezitshiyeneyo.

Isakhiwo esikhanya sisikhulu kakhulu okulomuntu ohleziyo okhanya elinde ukungena phakathi ukuthi abane udokotela ngoba lapha kubonakala ukuthi kusesibhedlela lapho abantu abasizwa khona

ibhakane elibhaliwe lidra life science laboratory ukuthi okutsho ukuthi leyi yindawo lapho okulungiswa khona kumbe okuhlanganiswa khona imithi lamaphilisi ukuthi atholakale kubo njalo babhalile izinto abazenzayo ezitshiyeneyo khonapha e laboratory yabo

Udokotela ubambe umntwana umkhangele umntwana lowu uphezu kwetafula ubanjwe njalo la ngunina kulodokotela omunye owesifazana omileyo okukhanya ukuthi lapha umntwana lowu ubezo thola uncedo mayelana lezempilakahle yakhe.

Umntwana ohleziyo esitulweni umongi umkhangele ukhanya uhlikihla ingwalo yakhe ukwenzela ukuthi amhlabe ijekiseni ayiphethe esandleni uhlelo lolu luyenzelwa okukhanya angathi indawo yakhona kusesikolo ngoba kule board yokubhalela emnyama emdulwini

Isibhedlela esikhulu kakhulu esihle esakhiwe kuhle esibhalwe ukuthi Sangwe Polyclinic .Esitshengisa ukuthi kulebhakane elibhaliweyo bafaka izinto abazenzayo phakathi .Kutshengisa ukuthi kule sibhedlela sabantwana. Njalo kule mithi enikwayo abantu .Kulabodokotela ababomama o gynaecologist.

Abantu abahleziyo abesilisa ababili, lowesifazane oyedwa. Bakhangele kumbe balalele omunye umuntu obafundisayo ngezempilakahle. Ophakathi kumbe ohlezi phakathi kwalabo ababili ukhanya engudokotela.

Isibhedlela esilezakhiwo ezinkulu ezinengi okuthiwa yiSalus Poly Clinic. Lapha kulatshwa abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo. Njalo kulegedi elikhulu elivulekileyo okutshengisa ukuthi abantu bangangena bazothola usizo.

ibhakane elibhalwe amabizo endawo zokunceda abantu izibhedlela kumbe ezempilakahle lapha kulesakhiwo ngemuva okukhanya ukuthi ngesinye sakhona lapho abantu abangathola khona uncedo nxa bengezwa kuhle

Umuntu wesilisa osebenzisa umtshina owokukhulisa izinto okuthiwa yimicroscope usebenza ukubona izinto ezincane ezingeke zibonwe ngamehlo.

Umcubunguli usebenzisa umtshina wokubona izinto ezincane kakhulu ukuhlola okuthile akubonayo emtshineni wakhe obizwa kuthiwa yingqondotshina ephathekayo, ugqoke impahla zokuzivikela.

Umtshina wokubulala amagcikwane osebenzisa umusi otshisayo ogcine ngaphansi kokuncindezela ukuze ubulale amagcikwane ezitsheni zokwelapha. Kulomphakathi wensimbi engadliwa yingcwaba lesivalo esiluhlaza esiyibhakabhaka esilomtshina wokukalela amandla omusi phezu kwaso.

Omongokazi abahlanu bamile oyedwa uhlezi esitulweni omunye uthwele incwadi kukhanya kulokuxoxisana okuthile abakwenzayo lapho ukuthi bazwane.

Ibhakani elibhalwe ukuthi promoting health okutsho ukuthi laba ngabanntu abafundisayo ngezempilakahle endaweni kumbe ebantwini emphakathini nje jikelele ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuzinakekkela kuhle.

Abantwana besifazane abafundela ukuba ngomongikazi bathwele okuthile ezandleni, okutshengisa ukuthi bafundela ukulungisa kumbe ukuhlanganisa imithi ethile.

Udokotela kumbe umongi kumbe umntwana wesikolo ofundela ukuba ngumongi kumbe ofundela ukuba ngudokotela usebenzisa umshina okukhulisa izinto ezingakwaniswa ukubonwa ngamehlo ukuthi abone ukuthi kungaba kuyikuyini okungaba njengamagcikwane amancane.

Amaphepha amabili abhalwe ngamabala amnyama. Alemifanekiso yamaqolo abantu. Alezilonda njalo kulemifanekiso yezandla ezimbili ezikhanya zilimele.

Abantu abanengi kakhulu abahambayo emgwaqweni abathwele iphepha kumbe ibhakane elibhaliweyo mayelana ngezempilakahle okutshengisa ukuthi bafuna ukuthuthukisa okuthile ukwenzela ukuthi abantu babekwazi okumele bazivikele ngalowo mkhuhlane othile abawenzela lokhu.

Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi yi Multi-sectoral plan to reduce stunting oluhlose ukunciphisa ukungakhuli kuhle kwabantwana ngokubanikeza ukudla okulokwakha umzimba okwaneleyo. Kulophawu olubhalwe ukuthi Hehe n'igwingira ngolimi lwesiKenya Rwanda olumayelana ngokukhula kuhle kwabantwana.

Abantu abamileyo ababambe ibhakane elibhalwe "safer is sexy" okutshengisa ukuthi lolu luhlelo olukhuthaza ukuthi abantu babayenza ezemacansini bazivikele bangaphongukuyenza nje ngoba kulemikhuhlane ethile abayitholayo.

Abantu besifana abagqoke izigqoko ezifananayo bathwele amabhakani ezandleni zabo sokungathi khona abakuthuthukisayo lapha mayelana ngabantu besifazana okungabe kuyicancer kumbe kuthiwa yibreast cancer

Umama ohleziyo ophethe ibhuku ezandleni zakhe , ngemuva kwakhe kulebhakane elibhaliweyo ukuthi teenage pregnancy okutsho ukuthi ufundisa abantu mayelana ngokuzithwala kwamantombazana asakhulayo , lokhu kwenzeka ngenxa yokuthi bayabe beswela ulwazi ngezindlela zokuvikela ukwedlengulwa kumbe ukuncindezelwa kwabancane

Abantu besifazane abane abakhanya bethuthukisa ukunanzelela okomhlavunza okomlomi wesibeletho ngoba ibhakane abalithweleyo libhalwe ukuthi sevikhali khensa izi priventabhu

ibhakane elibhaliweyo okukhanya sengathi kulohlelo olukhona olumayelana lemithi yokusebenzisa esibhedlela kulama logo akhona amanengi atshiyeneyo osekubonakala sengathi kukhona okusetshenziswayo okuthile lapha bencedisana ngaleyi mithi lokuthi ingatholakala kanjani uhlelo lolu luyabe lukhona ngolwesithathu mhlaka 23 May

Umongikazi osesibhedlela uqoqa amaphilisi etafuleni yakhe asemabhokisini atshiyeneyo lakho konke okunye okudingakalayo ukwenzela ukuthi anikeze isigulani konke kanye angabe elokhe ehamba ebuyela.

Abantu abahleziyo ezitulweni, abanye bamile okutshengisa ukuthi kukhona abakulandileyo lapha. Baphethe izincwadi ezandleni osokungathi lapha kusesibhedlela, kukhona abakulandileyo abadinga ukuncediswa ngakho mayelana ngezempilakahle.

Abantu abanengi kakhulu abalele embhedeni yesibhedlela okutshengisa ukuthi ukhona umkhuhlane othile oyehlele abantu ukhona abanye abantu abahambahambayo ukuthi yibo abazobona izigulani lezi ,abavakatshileyo esibhedlela.

Abantu abami phandle kwesibhedlela esibhalwe accident and emergency okutsho ukuthi leyi yindawo lapho okuhambakhona kumbe okugijinyiselwakhona labo abayabe belimele belinyazwe yizimota kumbe behlelwe yizingozi endaweni ezitshiyeneyo ezithile besebegijinyiselwa lapha ukuthi bathole usizo

Isakhiwo esikhulu esibukeka njengesikolo kumbe indawo yomphakathi. Silophahla oluluhlaza okwesibhakabhaka sakhiwe ngezitina njalo kulothango kumbe ifence ngaphambili lezihlahla ezinhle. Kule flag yase Rwanda njalo kulemota phakathi emhlophe ekhanyayo.

Izakhiwo ezinkulu ezilegedi elikhamisileyo okutshengisela ukuthi lapha yindawo okungangenwa khona noma sikhathi bani loba nini kuyindawo yezempilakahle kulemota emileyo phandle engabe incedisa ukuthwala izigulane kumbe elethe umuntu ogulayo esibhedlela

Isakhiwo esikhulu esikhanya singese imejensi ngoba kubhalwe njalo lapha kuchaza ukuthi kubuya abantu abaphatheke okubuhlungu kakhulu okuyabe kudinga usizo khonapho khonapho ukwenzela ukuthi bancedakale kungakabi lengozi ekhona

abantu abahlezi phandle abanye bamile basafika kulo mongi omileyo obafundisayo ngokuthile mayelana ngezempila kahle abantu laba base sibhedlela.

Isibhedlela esihlanzekileyo kakhulu, okukhanya sengathi lapha yindawo yokubelethela eyabomama ukuthi babelethe kuhle eyedwa kungela kuphazamisa kumbe kungaso ndawo okugcwala khona abantu.

Izigulane ezisesibhedlela ezileleyo okutshengisa ukuthi aziphathekanga kuhle emzimbeni. Omunye waso ule uhlezi. Umongikazi ubanikeza imithi efaneleyo.

Abantu abaliqenjana abesilisa labesifazana bamile bayamukela lokhu abathe bakuphathelwa liqembu labantu elithile, impahla ezinengi ezitshiyeneyo ezokusebenzisa esibhedlela ngoba lapha kusesibhedlela. Kutshukuthi ngamathuluzi lemithi eyokusebenzisa esibhedlela.

Izakhiwo ezinkulu ezinengi okutshengisa ukuthi kusesibhedlela, phandle kulebhakane elibhaliweyo, ngemva kwazo kulezihlahla ezinengi, phambili kulocingo okutshengisa ukuthi zakhelwe phakathi zavikelwa ngocingo lolu.

Odokotela abathathu abakhangele isigulani owesilisa uthwele ilembu lokuvala ukubana isigulane singaboni okwenzakalayo oyedwa uthwele utshinda olokuhlikihla lapho okumele ahlatshwe khona kumbe ukuhlikihla igazi sehlatshiwe omunye uthwele ijekiseni yokuhlaba isigulane njalo bonke bobathathu bagqoke impahla zokuzivikela.

Odokotela labasizi babo baphakathi komsebenzi njalo bagqoke amagilavu lamakepesi awokuzivikela agqokwa ezibhedlela. Bakhanya bephakathi komsebenzi, kulemitshina yokuhlinza abayithwele ngezandla leyinye ephezu kwamatafula.

Odokotela abamileyo abathathu, abesilisa babili owesifazana uyedwa. Kukhona akuthweleyo ezandleni okungabe kungumuthi wokusebenzisa lapha. Omunye owesilisa uthwele izincwadi ezokubala lokho okumele bakwenze.

Umuntu omdala okhanya sekhulile ulele embhedeni walabo abangezwa kuhle esbhedlela. Eceleni kwakhe kulodokotela omileyo kukhanya bayakhulumisana ngapha eceleni kwakhe esandleni sokunxele kulomtshina wokukhangela iBP.

Umuntu wesifazane uhlezi embhedeni ukhanya esizwa ubuhlungu Usembhedeni walabo abangezwa kuhle abagulayo esibhedlela Bayamhlaba esandleni sakhe ukuze athole usizo kulokhu kugula kumbe kulobubuhlungu abuzwayo

Umuntu wesifazane ohleziyo okhangelwa I BP ngoba lapha etafuleni kulomongikazi okhona okhanya ebhala phansi okuthile kumbe ubhala zona inombolo lezi ezikhanyayo emtshineni wokukhangela i BP ebantwini.

Umama okhanya egula uhlezi esitulweni ugqoke imaski wavimbela emlonyeni ukwenzela ukuthi kungabi khona umkhuhlane ozamthinta kumbe yena engatheleli abanye ugqoke njalo impahla yalabo abasesibhedlela kulodokotela eceleni kwakhe kukhanya bebekhulumisana.

Umuntu obambe unyawo lwakhe ngemuva enqagaleni okukhanya sengathi ulimele kumele athole uncedo lapho kumbe umuntu kumbe umuthi azawugcoba ukuthi azwengcono.

Umuntu oleleyo okhanya efake isandla sakhe phezu kwetafula, lo ukhanya bemfaka igazi emzimbeni wakhe ukuze ancediseke nxa kade engasela gazi.

Umuntu oleleyo embhedeni walaba abangezwa kuhle esibhedlela. Kulama phayiphi afakwe engalweni yakhe ahambisa igazi okubonakala sengathi kumele athole igazi emzimbeni wakhe, yikho bemfakile lawa maphayiphi.

abantu besilisa abathathu abamileyo abaphetheyo okuthile ezandleni zabo lo mongi owesifazana lodokotela owesilisa ume khonapho kukhanya sengathi kukhona uhlelo lwenzekalayo mayelana lezempilakhle

Odokotela abathathu abamileyo, owesifazana oyedwa lamadoda amabili , owesifazana ufake istethescope entanyeni yakhe, omunye owesilisa uthwele iphepha lokubhala ,bakhombisa sengathi basesibhedlela lapho bakhulumisana ngomsebenzi wabo wokwelapha

Udokotela ukhangela into enjenge x-ray. Osokutsho ukuthi kukhona akukhangelayo lapha. Kumbe wathatha umuntu ix- ray. Usekhangela ukuthi abone ukubana umuntu lowu uhlutshwa yikuyini.

Abantu abahleziyo okhanya sengathi kukhona abakwenzayo kumbe abakulungisayo lapha etafuleni kulemithi ethile abayihlanganisayo bagqoke impahla zokuzivikela.

Indawo lapho okubonakala sengathi kuse laboratory okuhlanganiswa khona imithi kule sink lapho okugezelwa khona izandla okutshengisa ukuthi la yindawo yalabo abezempilakahle umuntu nxa engaqeda ukuhlanganiswa imithi kumele ageze izandla zakhe zihlale zihlenzekile.

umuntu owesifazana ohlezi embhedeni walabo abangezwa kuhle usesibhedlela kulodokotela kumbe umongikazi oseceleni kwakhe omkhangelayo kumbe omsizayo ukuthi azwe ncono

Ikhabathi eyosetshenziswayo elabhorethi. Lapho okukhanya sengathi kukhona imitshina eseceleni lephezu kwetafula, esetshenziswayo ukuncedisa kumbe ukulungisa leyimithi lokuhlanganisa.

Umtshina wokuhlola amaphaphu lezifo ezinjenge TB othwalekayo ubuya ezindaweni lapho okungelamtshina yokuhlola ngoba lowu omncinyane uyathwaleka njalo uyaphatheka.

Amakhabothi alemithi aqoqiweyo ngendlela ebukekayo. Kulempahla ezifakiweyo eceleni ezigqokwa yilabo abasebenzisa, kumbe abalungisa imithi leyo, kumbe abahlanganisayo, ngoba lapha kuselaboratory.

Umama ulele embhedeni uxoxisana lomunye ome eceleni kwakhe. Omunye umama uhlezi uthwele usane olusanda kuzalwa njalo kukhanya ehlekelela kakhulu ejabulile okukhombisa ukunakekelwa kwezempilo yabomama labantwana ngendlela eqondileyo.

Umntwana omncane uphethwe ngodokotela umhlalise phezu kwetafula kukhanya ehlatshwa ijekiseni, okutshengisa ukuthi kukhona okuthile akuhlatshelwayo lowomntwana esibhedlela sabomama labantwana.

Umama uhlezi uphethe umntwana ezandleni zakhe ngapha uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi kumbe ngudokotela. Lapha kusendaweni yesibhedlela sabomama labantwana.

Umama ohleziyo esitulweni lodokotela okhanya sengathi umhlaba ijekiseni engalweni yakhe. Laba bagqoke ama mask bazivala imilomo lamakhala. Kutsho ukuthi kukhona umkhuhlane othile ofana le COVID 19 abazivikela kuwo.

Omama abahleziyo abanye bamile omunye lomunye uphethe umntanakhe, lapha kubonakala sengathi bamelele ukuthathwa umpikitsha ukuthi kubonakale ukuthi basendaweni kumbe basesibhedlela sabantwana labomama.

Umntwana ohleziyo, kukhanya kukhona abamkhangela khona endlebeni yakhe ngoba kungathi zibuhlungu. Kukhona abakufaka phakathi odokotela kumbe omongikazi ukuze ancedisakale kuhle ngendlebe zakhe ezibuhlungu.

Odokotela usesibhedlela sabantwana labomama. Ukhangela umntwana ogoqelwe ngelumbu . Kukhanya sengathi usanda kubelwetha. Kumele akhangelwe ukwenzela ukuthi kungabi khona okumhluphayo.

Udokotela umile ugqoke ilab court emhlophe njalo uthwele amaphepha ezandleni. Umi phambi kukamama lomntwana omncane abahlezi embhedeni wesibhedlela. Ngemva kukadokotela kulombheda obhalwe Ped 10 okutshengisa ukuthi kusesibhedlela sabantwana iPadreatic Ward.

Omama abahleziyo bephethe abantwana abasesibhedlela esabantwana lesabomama ukuthi bahlabise abantwana kumbe babathontisele ngosuku lolu.

Udokotela uhlaba abantwana amajekiseni. Lokhu kusitshengisa ukuthi ukhona umkhuhlane othile ohahabela abantwana balelizinga ngoba ubahlabela besezikolo.

Esibhedlela sabomama labantwana, kulabodokotela abathathu. Ababili babhala izincwadi kukhanya bekhulumisana omunye ebhala. Kulodokotela wesifazana okhulumisana lomntwana ohlezi embhedeni. Lapha kulomunye osecelen okungaba kungumzali walomntwana.

Abantu abasesibhedlela, abangabe bengabomongi labomongikazi kumbe odokotela, abayenza kumbe abanceda ngezempilakahle. Lapha kutshengisa ukuthi yindawo yesibhedlela sabomama labantwana, ngoba ukhona umntwana okhangelwayo ohlezi phezu kwetafula.

Ikhabothi yezokwelapha elesiphambano esimhlophe silombala obomvu, kubelesiphambano esimhlophe esilombala oluhlaza. Eduze kwakhona kulempompi lesinki elombala oluhlaza, kanye lomuthi wokugeza izandla. Lokho kusetshenziselwa ukunakekela kwezempilo lokuhlanzeka esibhedlela.

Isitsha esimhlophe ,lapho okulalwisa khona umntwana osanda kuzalwa ukuze odokotela bambone kalula .Sihlezi phezu kwestand sensimbi esilama viri kumbe amasondo angu 4 ,sitholakala endlini yokubelethela kumbe ematernity ward ukuze abantwana bahlale endaweni ehlanzekileyo .

Imitshina esetshenziswa esibhedlela eminengi nengi etshiyeneyo eminye ngeyo kukhangela ukuthi isigulane inhliziyo yaso itshaya kuhle yini, eminye ngeyoku khangela ukubona izungu kumbe amagcikwane angabonakaliyo ngamehlo. Eminye nje ngeyo kusebenzisa into ezitshiyeneyo esibhedlela.

Imichilo esetshenziswa ukuhlola imichemo yabesifazane nxa bezithwele. Umchilo owodwa ucwiliswa emchemeni besekulindwa imizuzu embalwa ukuze kubele imigqa.

Amanalithi alitshumi lanye, okuthiwa ngama jekiseni lamaphakethe eceleni engabe engaka alcohol swabs, asetshenziswa ukuhlanza isikhumba somuntu ngaphambi kokumhlaba. Ngaphambidlana kulembhodlela encane eyegilazi elomuthi okumele ukhitshwe ngejekiseni besekuhlatshwa umuntu.

Imitshina eqakathekileyo kakhulu esibhedlela ngoba isetshenziswa ukuhlanza amanzi ukuze abe sezingeni eliphezulu, izigulane zinathe amanzi ahlenziweyo njalo angela amagcikwane loba amakhemikhali angena egazini lazo.

Udokotela uhlezi ewofisini yakhe. Lapha kugcwele izinto ezisetshenziswa esibhedlela osokungathi kukhona okuthile akukhangayo lona akudingayo. Phambi kwakhe kule desktop ekhanya kukhona akubalayo okukuyo.

Igabha elenziwe ngensimbi ,elisetshenziselwa ukulungisa isepa loba amakhandlela awokuthengisa emanengi ,yilabo abayabe bezathengisa phambili.

Imitshina ehlukahlukeneyo esetshenziswa esibhedlela kwabezempilakahle. Eminye ngeyokuhlola igazi, eminye ngeyokuthatha amaBP lokuhlola amagcikwane emzimbeni.

Umtshina wokuzivoxavoxa osetshenziswa esibhedlela okuthiwa uncedisa kumbe umuntu uyabethola I physio therapy. Usiza ekufundiseni umzimba ukuma lokuqinisa amathambo awemisipha lemilenze unikeza ukusekela umuntu efunda ukusuka ekuhlaleni aye ekumeni.

Amanalithi asetshenziswayo ngabo mongi kumbe odokotela labomongikazi ukuhlaba abantu abagulayo kumbe abadinga uncedo ngokuthile lawa kuthiwa ngama jekuseni.

Imitshina yezokwelapha ethatha izithombe ngaphakathi emzimbeni womuntu. Lowo omkhulu kuthwa yi ICT scanner kumbe iMRI.Itholakala emnyango ye Radiology esibhedlela njalo ihlola izifo ezinjengo mdlavuza, ukulimala kwamathambo noma izinkinga zobuchopho.

Induku yokusekela ebanjwa ngengalo isiza abantu abalenkinga yokuhamba ngenxa yokulimala emlenzeni, enyaweni loba enqulwini. Iyalinganisela njalo lokhu kutshukuthi inika ukuzinza labo ababuthakathaka emilenzeni loba abalesiyezi.

Isandla esiphethe amazinyo okufakelwa kukhanya kulamanye aphansi amanenginengi atshiyeneyo ukwenzela ukuthi nxa sebefaka ebantwini bafakele umuntu amazinyo ahambelana lawakhe.

Umtshina wokusebenzisa kwabezempila kahle udingakala kakhulu kubodokotela ukuze bancediseke lapho bekhangela umkhuhlane othile olesigulane esiyabe sikhona esibhedlela sidinga lowo mtshina ukuthi ubekhona

Umtshina wokusebenzisa esibhedlela okukhanya sengathi ngowokukhangela imikhuhlane ethile emizimbeni yabantu ukuhlola ukuthi sebengabe besizwani ebahluphayo.

Amathuluzi aqoqiweyo asentshenziswa ngodokotela nxa besiyahlinza umuntu kukhanya kulamaglovusi abawaqgokayo ukuze bengabambi umuntu ngezandla zabo basebenzise amaglovusi ukuzivikela

Indlu yezempilakahle okulemitshina esetshenziswa ngabo dokotela ukukhangela izigulane kumbe lapha abahlala khona bekhangela imitshina etshiyeneyo abayisebenzisayo lamakhompuyutha okhangela izigulane.

Kulesigelo esikhethekileyo lensimbi ezincane ezisetshenziswa ngodokotela nxa behlinza isigulane, zonke lezi zinto ziyenziwe ngensimbi ekhanyayo okuthiwa yi(stainless still)ukuze zihlale zihlanzekile njalo zingaqwali.

Imitshina esetshenziswa ukukhangela ukuthi umuntu umzimba wakhe ulokhe utshisa okufaneleyo yini kumbe hatshi, lalowo owokukhangela owokulalela ukuthi inhliziyo yomuntu ukuthi itshaya kuhle yini.

Umtshina usetshenziswa ezindaweni ezinengi lemihlobo eyerobhothi lufakwa eceleni kombheda wesiguli ukuze abezempilakahle bebekwazi ukuhlola isiguli besendaweni ekhatshana.

Umuntu omileyo obonakala njengo dokotela kukhanya kukhona umtshina awukhangelayo kumbe awusebenzisayo ukuhlola into ethile ngoba lapha kulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela.

Induku yokuzisekela nxa umuntu ehamba ebizwa kuthwa yi 4 arm crutch, ile handle emnyama yokubamba ngesandla le cuff yokusekela ingalo. Induku yakhona iyenziwe ngensimbi ekhanyayo laphansi enyaweni imnyama.

Imitshina yokusebenzisa esibhedlela kumbe lapho okutholakala khona uncedo kwabezempilakahle ilalapho etshengisa khona ukuthi lapha nxa umuntu bemkhangela umkhuhlane othile kuyabe kukhangeleka kunjani njalo lalapho okuyabe kukhanya khona lokhu abakudingayo ekutheni sokulomuntu ogulayo abamkhangelayo ngalowu mtshina.

Imitshina emithathu eqakathekileyo kakhulu esibhedlela. Owokuqala uthatha izithombe zomzimba ngaphakathi ukuze odokotela babone amathambo, izitho loba amathumba. Owesibili usiza ekulaliseni usiza ekulaliseni isigulani nxa sihlinzwa. Owesithathu ubonisa imininingwane enjengokutshaya kwenhliziyo.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela kumbe ngomongikazi labomongi esibhedlela kumbe ngabezempilakahle jikelele aqoqiwe okutshengisa ukuthi asefuna ukusetshenziswa.

Amathulusi amanenginengi atshiyeneyo awokusebenzisa esibhedlela. Lawo asetshenziswa ngabodokotela nxa kukhona okudingakalayo ukuthi bahlinze umuntu kumbe bathunge umuntu olimeleyo.

Udokotela omiyo ebambe umtshina osetshenziswa esibhedlela, eceleni kwakhe kulombheda lapho olala labo abagulayo. Umtshina lowu ngowokusebenzisa ukukhangela kumbe ukumonitor isigulane esiyabe silele embhedeni.

Imitshina eminenginengi esetshenziswa ukukhangela izigulane minengi imitshina leyi njalo ihlukene isetshenziswa ukukhangela izigulane ngokuhambelana kwemikhuhlane yabo etshiyeneyo.

Izinsika kuhamba ezomleze ezisiza abantu abalenkinga yemisipha loba abakhubazekileyo zisekela imilenze ebuthakathaka lalabo abalimeleyo umgogodla ukuze bakwanise ukuhamba kuhle, njalo zisekela amadolo ukuthi angagobi ngendlela engafanelekile.

Umuthi wokukhwehlela okuthiwa yi Whoopin Cough syrup unathwa ngumuntu ozwa amaphaphu kumbe okhwehlela kakhulu ukuthi athole uncedo asizakale azizwe ngcono.

I benadryl CR yi cyrup yokukhwehlela esiza ekula ekululazeni lasekukhipheni amakhovula aqinileyo empinjeni lasesifubeni ukuze umntwana ancedakale, asizakale ,asizakale ,,akwanise ukuphefumula kalula.

Umuthi okuthuwa yi benylin multi symptom herbal syrup usebenza ukulapha imikhuhlane yokukhwehleka le flue nje lobuhlungu bomphimbo usiza njalo ukunciphisa isikhathi umuntu asigulayo ngokwenza izimpawu zingabi matshisa kakhulu.

Umuthi wamehlo oncedisa ukusiza ekudambiseni ubuhlungu obubangelwa ngumoya, lilanga, intuthu kumbe ukuhlala umuntu ekhangele umakhalekhukhwini.

Umuthi okuthiwa yikroger Children’s cold and cough osetshenziselwa ukudambisa izimpawu zomkhuhlane ebantwaneni abaleminyaka eyisithupha kusiya phambili.

Umuthi okuthiwa yi Bronchostop, usetshenziswa ukwelapha ukukhwehlela ,njalo uyasetshenziswa ekuthambiseni isifuba masinyane nxa umuntu ezizwa egula.

Imithi etshiyeneyo yokulapha imihlobo wokukhwehlela omunye ngowedry cough okutsho ukuthi umuntu uyabe khwehlela njalo emphinjeni wakhe kuwomile eminye ngeyokuvula ukuthi umuntu akwanise ukuphefumula nxa elele.

Umuthi lo usiza abantu abalamehlo akhalayo kumbe uphimbo usiza njalo nxa ikhala lomuntu liphuma amanzi kumbe ethimula kakhulu ngenxa yothuli kumbe impova.

Ibhokisi lamaphilisi okuthwa yi meclopharm, njalo eceleni kule foil elamaphilisi alitshumi amhlophe, amaphilisi lawa asetshenziswa ukunqanda ukuhlanza lokuphendulwa yisisu, asiza njalo ekuhambiseni ukudla masinyane esiswini nxa kulezinkinga zokugaya ukudla

Umuthi okuthiwa yi compound beclomethosone camphor cream , usetshenziswa kakhulu ekunqandeni ukulunywa kwesikhumba somuntu lokunciphisa ukuvuvuka lokupholisa amagcikwane abangelwa yisikhunta

Amaphilisi amanengi asetafuleni amanye asemabhokisini okutshengisa ukuthi asiza into ezitshiyeneyo kumbe alapha imikhuhlane nje eminengi nengi ebantwini.

Isandla esibambe amaphilisi okuthiwa yi hydroxychloroquine sulphate asetshenziswa ukulapha umkhuhlane wemiyane komkhuhlane wamalungu omzimba, isilinganiso sala amaphilisi singama milligramme angamakhulu amane

Amaphilisi okuthiwa yi mifeprintoni tablets ngawokumisa isisu ukuthi singakhuli, labo abantu besifazana abakhulelweyo banatha iphilisi lelo ukuthi bakhiphe isisu.

Umuthi wamehlo osetshenziselwa ukwelapha izifo zamehlo ezibangelwa ngamagcikwane kumbe ngemuva kokuhlinzwa kwelihlo odokotela bayakunikeza ukuze uvikeleke ukuthi iso lingangenwa yizifo.

Ibhokisi elilomuthi ehlanganiswe leMetfirmin okutshengisa ukuthi ngumuthi walabo abaletshukela. Uyanceda ukwehlisa itshukela nxa likhwelile.

Umuthi wabantwana okuthiwa yipanadol children unathwa yilabo abalenyanga kusiyafika kulabo abalomnyaka owodwa. Ngowokuthundubalisa ubuhlungu nxa engazizwa kahle engathi uyatshisa kumbe egula nje.

Ikidneys Care Syrup isetshenziswa ukunakekela lokuqiniswa kwezinso lohlelo lomchamo. Iyalwa lamatshe iwancibilikise ukuthi ingaphindi akheke lokuhlanza imigudu yomchamo.

Amaphilisi okuthiwa yi Metformin asetshenziswa kakhulu ukwelapha isifo setshukela okuthiwa yi diabetes2 lawa amaphilisi ayenza isibindi ukuthi singakhiqizi utshukela enengi kakhulu futhi ayenza umzimba womuntu ukuthi usebenzise i insulin ngendlela efaneleyo.

Umuthi okuthiwa yihimalaya koflet usiza kumbe unceda labo abakhwehlelayo ikakhulu abalemphimbo obuhlungu ngenxa yokukhwehlela kakhulu usiza njalo ekululazeni amakhovula ukuthi aphume lula nxa umuntu ekhwehlela.

Umuthi okuthiwa yiFeroglobin ngokusebenzisa nxa emuntu efuna igazi emzimbeni ukuze lihambe kuhle lenhliziyo umuntu akhululeke ikakhulu nxa egula.

Umuthi okuthiwa yiCepacol plus ngowokukhwehlela oncedisa ebusuku nxa umuntu elele ukwenzela ukuthi akwanise ukuphefumula kuhle njalo engabi elokhu ekhwehlela.

Amaphilisi lawa ancedisa kulabo ,abancindezelekayo engqondweni lokungalali ,ngoba ayawozelisa kakhulu. Ukukhula kokudla kuba umuntu akwanise ukudla kakhulu loba akhuluphale.

Umuthi okuthiwa yibroncho stop cough syrup usiza ukudambisa ukukhwehlela okwehlukahlukeneyo kubhalwe dry cough ukutsho ukuthi ukukhwehlela okomileyo okusemphinjeni. Ukukhwehlela okuyisikhwehlela okubhalwe chesty cough lapho isifuba siginqika khona usiza ukukhipha isikhwehlela.

Ikhabothi enkulu elemithi etshiyeneyo eqoqiweyo phakathi etshengisa ukuthi eminye leminye isebenza ngendlela etshiyeneyo njalo ilapha imikhuhlane engafananiyo.

Umuthi lowu usetshenziswa lapho umuntu oyabe engasakwanisi ukuphefumula kuhle khona elesifuba somoya. Uyasebenza njalo lapho inhliziyo iyabe ingasatshayi khona uyanikezwa ukuze isize ekuvuseleleni ukuhamba kwegazi.

Umuthi okuthiwa yidopon care osetshenziswa kakhulu ngabesifazana kunceda lapho okubuhlunga nxa besiya esikhathini uyahlanza njalo igazi lesibeletho ukuze sikhitshwe ingcekeza.

Amaphilisi okuthiwa yi Tazapine ajwayele ukuphiwa abantu abalodubo lokuswela ubuthongo ayalalisa njalo ayanceda engqondweni ayenza ukuthi umuntu alale.

Amabhokisi amanengi alemithi etshiyeneyo omunye wakhona ulog okutsho ukuthi generisi okuntshengisa ukuthi umuthi lowu usentshenziselwa ukwelapha izinto ezehlukeneyo kuya ngokuthi ikhemikhali ephakathi yikuyini

Umuthi okuthiwa yiTonin cough syrup osetshenziswa ukwelapha ukukhwehlela kanye lokuqeda isifuba. Isilinganiso sawo singamamililitha angamatshumi ayisithupha.

Umuthi okuthiwa yi glucofort ngowokunatha ukwenzela ukuthi abantu labo abaletshukela bayehlise njalo asomuthi ojayele ukuphiwa abantu ngabodokotela. Uyasebenza kodwa odokotela abawukhuthazeli abantu ukuthi bawunathe.

Amakhabothi asetshenziselwa ukugcina imithi kumbe izinto ezisetshenziswa ngabempilakahle esibhedlela. kulemithi kulemikhiqizo yezempilo, kulezinto zokuhlanza loba ukuhlola esibhedlela.

Isisebenzi sezempilakahle silungisa i- drip esetshenziswa ukufaka amanzi, imithi loba amavithamini egazini ukuze kusebenze masinyane. Sisetshenziselwa izigulane ezisezibhedlela ezidinga amandla ngokuphanga.

Umuthi okuthiwa yimontair LC Kid ngowabantwana usiza ukunciphisa ukuthimula, ukuvaleka kumbe ukuphuma komfuno amehlo alulayo loba aphuma amanzi kanye lokululwa komphimbo ungasetshenziswa lokusiza njalo ekulawuleni ukuvimbela ukuhlasela kwesifuba somoya lokunciphisa ukuvuvuka emzimbeni yokuphefumula

Isakhiwo esikhulu kakhulu esihle, esilezihlahla eziluhlaza ngaphandle. Leyi yindawo yalabo abangaphathekanga kuhle engqondweni, abalezikhungo zezempilo yengqondo kumbe isibhedlela salabo abagula ikhanda.

Abadala ababili umama lobaba bahlezi ezitulweni. Kukhanya angathi sekukhona abakuxoxisana lodokotela kumbe umongikazi ohlezi phambi kwabo. Kulezincwadi etafuleni okukhanya sengathi udokotela kukhona akubhalayo.

Abantu abamileyo okukhanya sengathi kulamakhiwa akhonapha akhulumisana ngendaba zemental health, okutsho ukuthi lapha kukhona ukuncediswana okuthile mayelana ngosizo lwabantu abafuna ukuncediswa ngezengqondo.

Umama ohlezi phansi ebelethe umntwana eqolo ukhanya ekhulumisana lodokotela ohlezi phambi kwakhe elamabhuku lezincwadi phambi kwakhe, okukhanya sengathi kukhona akubhalayo.

Uhlelo okuthiwa yiHDI khona kumelele ukuthi Health Development Initiative. Okutsho ukuthi leyi yilogo yabezimpilakahle abathuthukisa ukufundisa ngezempilakahle yabantwana abancane.

Umongikazi kumbe udokotela ukhangela umntwana omncane obonakala sengathi usanda kubelethwa kukhona akukhangelayo emntwaneni lowu ukwenzela ukuthi abone ukuthi akulalutho olungabe lumhlupha ngoba usanda kuzalwa.

Abantwana abagijimayo emgwaqeni kulabadala ababalandelayo emuva abanye bayadlala kukhanya sengathi kukhona abakwenzayo kumbe lapho abayakhona labadala laba ukwenzala ukuthi bengalahleki kumbe abahlangana lakho emgwaqeni

Abantwana abasebhasini ebhalwe, "school bus" okutsho ukuthi leyi itshovisa bona bodwa abantwana besikolo nxa besiya endaweni ezithile kumbe kungaba yikuyagijima loba imidlalo nje ethile etshiyeneyo kumbe ukuyabona indawo bevakatsha.

Umama uphethe umntwana uhlezi estulweni, udokotela ukhanya ehlola umntwana lowu ngoba ubonakala egula engezwa kuhle. Etafuleni kulencwadi ekhona okutshengisa ukuthi kukhona okubhalwa ngodokotela lapha.

Umntwana omncane olezilonda zokutsha ophethweyo kumbe obanjiweyo ngumuntu wesifazana. Lapha kukhanya kusesibhedlela sabantwana okuthiwa yi-pediatric

Abantwana abamileyo sengathi kukhona akade bekuncintisana okuthile okwenze kwaba lowokuqala lowesibili lowesithathu. Kube sekusiba lombalisi omileyo eceleni okade ebancedisa ngakho lokhu. Ngemuva kwabo kulelogo ebhaliweyo ukuthi dreams okutshengisayo ukuthi lolu luhlelo ekade luncedisana labathile ukuthi luphumelele.

Abantwana abaliqenjani abancane abangabafana labangamankazana abadlalayo lapho okulemithunzi lemijingo efakiweyo ukuthi ibalibazise.

I logo ebhalwe HDI health development initiative okutsho ukuthi leyi yi logo yalabo abayenza ngezempilakahle ukusiza abantwana.

Umongi ukhangela umntwana omncane kakhulu ophethwe ngunina ubonakala sengathi ufuna ukumhlaba ijekiseni engalweni yakhe . Kulabanye omama abakhona abalindileyo abamelele odokotela kumbe umongi lowu. Lapha kukhanya sengathi kusesibhedlela sabantwana abancane okuthiwa yipadeyatirics.

Abantwana abancinyane amankazana labafana abasesikolo bahlezi ezitulweni kulamatafula abawasebenziselayo ukubala izincwadi zabo lokubhalela, kulombalisi okhanya ebaqhubela izincwadi abazazisebenzisa kumbe abazisebenzisayo endlini abafundela kuyo kulezinyamazana emdulwini.

Uhlelo lokuthuthukisa indlela abo omongi labo mongikazi abaphangayo ubuhlungu ebantwaneni, lusiza njalo ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwalaba abasafundela ukuba ngo mongi labo mongikazi ukuze kuthuthukiswe ulwazi lokunceda abantwana abasezinhlungwini.

Umama omileyo uthwele umntwana ,ulencwadi ayiphethe ezandleni .Kulabanye omama abahlezi phansi abalabantwana abancane okutsho ukuthi lapha kusesibhedlela sezingane okuthiwa yi"Pediatrics".

Amapholisa amiyo phandle omunye uphethe umntwana abanye abantwana phansi kulabanye abangemuva abadala okutshengisa ukuthi lolu luhlelo nje olumayelana lempilakahle yabantwana.

Udokotela wesifazane, okuthiwa nguDr Cherise Gahizi. Radiologist. Engudokotela walabo abahlola izithombe zama x-ray, lamaCity scan. Ukwenzela ukuthi abuntu babekwazi ukuthi uyabe esizwani. Lokuthi kuyini okumhlukumezayo, phakathi emzimbeni wakhe.

Umntwana omncane uncediswa ukuhamba ngumtshina lowu onikezwa labo abamele baqinise amathambo nxa behamba, ngoba kulabodokotela kumbe umongi eceleni kwakhe abamncedisayo, ukwenzela ukuthi azwe ngcono.

Abantu besifazane ababili, abakhanya bemi lapha okuthengiswa khona imithi . Kulamashelufu alemithi etshiyeneyo. Omunye kungani uyabala ukuthi abone ukuba ikwanile yini imithi yakhona, ukuze nxa kukhona efunakalayo kwabazempilakahle, bangathwali nzima.

Umuntu wesilisa osineke umtshina phezu kwe tafula. Sokungathi kukhona akuhlolayo emtshineni lowu ukwenzela ukuthi usebenze kuhle njalo kungathi ulolwazi alalo oluthile mayelana ngalo. Phezulu kukhona okukhipha inombolo ezithile .

Umuntu wesifazane ulele embhedeni ekhangele phezulu uzithwele, unjalo nje bakhangela isusu sakhe ukuthi umntwana uphila kahle esiswini sikanina kulomtshina abawusebenzisayo okwezayo lokho.

Abantu ababili okukhanya sengathi kukhona abakuvalela emaphepheni lapha. Sokungani yilokhu okuthiwa ngamasempulu athathwa ebantwini ukuze kubonakale okubangela ukugula.

Imitshina emine ethiwa ngamarobhothi esetshenziswa esibhedlela. Ngemuva kwayo kulabantu abamileyo abagqoke izayeke kutshengisa ukuthi imitshina leyo ilethiwe lapha kumbe idonethiwe.

Umongikazi uhlezi esitulweni ukhangelane lomfana okhonalapha, okhanya kukhona amfundisa khona kulezi zincwadi aziphetheyo phezu kwetafula, lezinye ezinengi nengi ezikhonalapha. Okutshengisa ukuthi kukhona okuthile amfundisa khona.

Umama omileyo ubonakala sengathi ngudokotela ulezincwadi azithweleyo ezandleni zakhe eceleni kwakhe kulomntwana omncane okhanya sengathi uthandelwe ngengubo lapha kubonakala sengathi kusesibhedlela sabantwana.

Udokotela wesifazane ogqoke ilab coat emhlophe wafaka istetoscope entanyeni ukhangeleka ehlola isisu kumbe isifuba somntwana. Kulomama ohleli duzane lengane mhlawumbe ngunina. Kutshengisa ukuthi lapha kunakekelwa impilo yabantwana epaedriatic care.

Isigulane esisesitulweni esikhethekileyo, lapho kukhitshwa khona igazi emthanjeni wengalo yakhe, kusetshenziswa inalithi. Ulebhola elibomvu esandleni, ukuze afinyefinye ngesandla. Lokhu kusiza ukuthi igazi lihambe kuhle liye esikhwameni sokuqoqa igazi.

umongikazi kumbe u dokotela ukhangela umntwana omncane olele phezu kombheda walabo abangezwa kuhle okukhanya ekhulumisana kumbe exoxisana lomama wengane leyi laye ohlezi eceleni komntwana

Ijaha elileleyo embhedeni esibhedlela, kungathi kezwa kuhle kumbe kukhona abakukhangelayo ukuthile emzimbeni wakhe kuloDokotela lomcedisi wakhe abakhangelayo ujaha lowu.

Umama ohleziyo esitulweni ukhanya ubhabhule umntwana kulomunye abuye laye esibhedlela okhanya engaphathekanga kuhle ukhona umkhuhlane othe wamehlela ngoba udokotela umkhangela esifubeni kumbe esiswini ukuthi amncedise.

Odokotela abamileyo abane. Oyedwa ukhotheme ukhangela isigulane esileleyo embhedeni. Bonke laba balande isigulane lesi osokungathi silatshelwa endlini yaso.

Udokotela umile, ubambe amangilazi wawafaka emehlweni womunye ohlezi phansi okutsho ukuthi yena ungudokotela wamehlo .Ulapha amehlo kumbe ukhangela ngokwamehlo abantu ukuze bancediseke kuloluhlelo.

Odokotela abathathu bagqoke ama (lab court)bambi phambi kwemtshina esetshenziswa esibhedlela nxa kulomuntu ongezwa kuhle okhangelwayo. Omunye udokotela Ugqoke impahla eluhlaza yokuzivikela nxa ekhangela ophathekileyo. Isigulane lesi silele phezu kombheda osetshenziselwa laba abangezwa kuhle.

Udokotela ogqoke ilebhu khothi emhlophe ukhanya elungisa umtshina wokusebenza, phambi kwakhe kulesitulo esilalisa izigulane nxa zibonwa amazinyo. Kulemitshina lezibane ezisetshenziswa ngodokotela ukuze bebone kahle emlonyeni womuntu. Indawo le ilamafastela amade amakhulu anika ukukhanya.

Udokotela omgumcubunguli uhlola isithombe se xreyi yesifuba esikrinini se deskithophu, ugqoke ibhatshi eliluhlaza okwesibhakabhaka ukhangeleka ehlolisisa imniningwane yamaphaphu esigulane usendaweni yokusebenzela ngoba kulezincwadi lamakhomphuyutha etafuleni.

Umama omileyo okhanya sengathi ukulabo abenza ngezempilakahle uphethe ingcwadi esandleni okutshengisa ukuthi kukhona akutshela abantu laba abahlezi emthunzini kumbe abachasisela khona mayelana ngeze mpilakahle

Udokotela uhlezi esituleni ukhangele emtshineni okuthiwa yikhomputha kukhona okuthile akubalayo kumbe akufundayo eceleni kwakhe kulemitshina esetshenziswa esibhedlela.

Imithi ehlukahlukeneyo eseFamasi ethengiswayo esemabhokisini, itshengisa ukuthi ilapha imikhuhlahle yokukhwehlela ehlukahlukeneyo. Omunye okhona ngowabantwana abancane.

Umnyango obhalwe ukuthi HEAD OF PHARMACY DEPARTMENT. Okutshu kuthi lapha yindlu lapho okugcinwa khona imithi ukubana ihlale isendaweni ehlanzekileyo ihlale njalo ikhangelwa kumbe ibalwa ukuthi babone ukuthi ikwanile na ukuze nxa kule mithi efunakalayo edingakalayo esbhedlela badinga khonalapha bayithole .

Imithi ethengiswayo ehlukahlukeneyo. Owokuqala kuthwa yiMeftal-spas ngowokwehlisa izinhlungu ebantwini besifazane nxa besiya esikhathini. IHedex osebhokisini elibomvu ngowokwehlisa ubuhlungu ekhanda. Owokucina obhalwe declodena lowo ngowokwehlisa izinhlungu ezifana leqolo noma ukuvuvuka.

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo esemabhokisini yaqoqwa kuhle okutshengisa ukuthi umuntu nxa ezothenga, uzabona ukuthi lowu ngowalokhu, lowu ngowalokhu, abesekhetha owakhe awufunayo. Phezulu eshelufini, kulezinto ezisetshenziswa ukuvoxavoxa imizimba.

Imithi ehlukehlukeneyo eqoqiweyo eseshelufuni lapha kukhanya kuse pharmacy lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ipharmacy okuthiwa yi Radiant kuvuliwe okutshengisa ukuthi kuyathengiswa imithi ehlukahlukeneyo yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kulomama omileyo phakathi okukhanya ethenga umuthi.

Umnyango lowu utshengisa ukuthi le yindawo lapho okulabantu abaqinisekisa khona ukuthi imithi yesibhedlela ikhona yonke ngaso sonke isikhathi njalo baqinisekisa ukuthi imithi yonke efunakalayo igcinwa endaweni efaneleyo ukuze ingawonakali.

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha sivuliwe sileshelufu elamabhokisi amanengi nengi alemithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izakhiwo ezinkulu ezihlukahlukeneyo kodwa esinye silebhakane elibhalwe uMubilizi Pharmacy Limited okutshengisa ukuthi lapha kuthengiswa imithi eyokwelapha.

Isakhiwo esikhulu esibhalwe ukuthi polyclinic , okutsho ukuthi lapha kusesibhedlela , kulama logo amanengi atshiyeneyo okusitshengisa ukuthi kulokuncedisana kumbe ubudlelwano obuthile ukwenzela ukuthi abantu abangezwa kuhle bathole uncedo

Isitolo esithengisa imithi elemihlobo etshiyeneyo. Ngoba ilapha imikhuhlane ehlukeneyo. Ibizo lesitolo leso kuthiwa kuse Dukorana na

Isakhiwo esikhulu kakhulu esilendawo ezinengi nengi okuthengiswa khona kodwa ngaphansi kulalapha okubhalwe ukuthi Sunrise Pharmacy okutshengisa ukuthi lapha yindawo ethengisa imithi.

Isitolo esithengisa imithi yokulapha imikhuhlane ehlukeneyo. Phezulu kulamagabha amnyama asetshenziswa yilabo abanathayo nxa bevoxavoxa imizimba yabo.

Amashelufu alemithi ehlukahlukeneyo. Kukhanya kusepharmacy lapha, ngaphansi kulamabhokisi alemithi, phezulu kulamambodlela amhlophe laluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulebhokisi elitshengisa umuntu ojimayo.

Isitolo lesi silama supplements kumbe izinto zokwakha umzimba ezisemagabheni amnyama emashelufini phezulu. Kubesokusiba lamabhokisi amanenginengi ahlukeneyo awemithi. Ngaphansi kulochago lwabantwana olusemagabheni ahlukeneyo abhalwe 1 amanye abhalwe 2.

Amadoda amabili ayaqhawulana ebambe iphepha. Ngemuva kulamashelufu alemithi okukhanya ukuthi indawo le kusefamasi njalo kule- logo ekhanyayo ebhalwe Upper insurance, okutshengisa ukuthi mhlawumbe kulobudlelwano phakathi kwenkampani zombili.

Isitolo esithengisa imithi silamabhokisi alokudla kwabantwana iphoriji elokuthi badle, phezulu kulochago olokunatha olwabantwana. Ngemuva kulamabhokisi alemithi etshiyeneyo ethengiswayo.

Amaphilisi asemabhokisini athengiswayo e pharmacy kula lewo akuthiwa yi mastago eyiyo ngeyekulapha abantwana kumbe abadala abalomkhuhlene wesikhumba lokumhlophe kumbe emphinjeni.

Emashelifini kulemithi ehlukeneyo, phezulu kulamagabha amakhulu amathathu amnyana alama saplimenti asetshenziswa ngabantu abajimayo. Kubesekulandela imithi ephakathi kwamabhokisi ahlukeneyo besekusiba lamagabha awochago labantwana olubizwa kuthwa yiNan.

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha etshiyeneyo kulamashelufu atshengisa ukuthi imithi leyi minengi efakiweyo phakathi isitolo lesi sibizwa ngokuthiwa yiDukoranana.

Umuntu ubambe ubuso njalo ebubophile kukhanya esebuhlungwini obukhulu kakhulu ngoba uphethwe yingqukulunjana. Abezempilakahle babhalile izimpawu zalowo mkhuhlane ezijayelekileyo baphinde bafaka inombolo zokutshaya ucingo ukuthi nxa usuthe wayehlelwa ngalo mkhuhlane uthole uncedo mayelana ngawo. Inombolo zithi 114.

Abantu abahleziyo umama bamkhangela iBP ngumongi okhona lapha, kuletafula njalo kulezincwadi eziphezulu omunye uyabhala okutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalayo mayelana ngezempilakahle.

Abantu abanengi kakhulu abahleziyo, abanye bagqoke amabhatshi aluhlaza okwesibhakabhaka. Abangemuva bamile, kulo muntu wesilisa phambili omileyo okhanya ebafundisa kumbe ebatshela lokhu abakulandileyo. Bathalazile emuva okutshengisa ukuthi kukhona abakukhangeleyo.

Itafula elungisiweyo kuhle elemithi phezu kwayo. Kulalapho okugigelwa khona imithi yesiNtu leminye esemabhokisini leyi ngeyesikhiwa. Kulezitulo khanya sengathi kukhona okufuna ukukhulunywa lapha mayelana lezempilakahle endaweni yomphakathi.

Esibhedlela somphakathi kulabomama labobaba abakhulileyo okukhanya sengathi bazokhangelwa iBP ngoba kulodokotela okhona okwenzayo lokho. Abanye bakhangela eceleni sekungathi kukhona abakutshelwayo esibhedlela lapho.

Abantu bezempilakahle bamile, kukhona abakwenzayo okusengathi bafundisa abantu bomphakathi ngoba labo banengi baliqembu elithile kuhlangene abantu besifazane labobaba bakhona khonalapha . Okutshengisa ukuthi kukhona abakutshelwayo kumbe abakufundiswayo.

Umuntu ohlezi phambili kukhona akutshela abantu laba abamileyo phambi kwakhe. Abanye bahlezi emabhentshini okubonakala sengathi kukhona abakulindeleyo ukuthi bakutshelwe kumbe bakwaziswe esibhedlela somphakathi.

Abantu abanengi kakhulu abaliqembu elithile eliyenza okokudobha izibi edolobheni kumbe emigwaqweni. Laba ngabokuncedisa ukukhipha ingcekeza ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele behlale behlanzekile lapho abakhona ukuvikela imikhuhlane ethile.

uDokotela kumbe uMongikazi ukhanya sengathi kukhona akukhangelayo emlonyeni womuntu kumbe elimini kwakhe. Kulomunye okhothemeyo okubonakala sengathi kukhona akuthathayo esakeni. Kulabantu abamileyo abanye ababukeleyo. Sokungathi kukhona okumayelana lezempilakahle okwenziwa emphakathini.

Kulabantu abahlezi phansi, omunye ukhangelwa I BP ngudokotela , kulomtshina omhlophe okuthiwa yi medical monitor ,abanye abantu bamile bayaxoxa, abanye bayahamba ,lolu uhlelo lukhanya lwenzelwa phandle ngoba kulotshani njalo kulendlela

Kulabantu abanengi kugoqela abantwana labadala ,abakhangeleka sengathi baphakathi komuhlangano othile .Phakathi kwabo kubonakala kulama posita amhlophe alamagama abhaliweyo ngemibala ehlukeneyo okutshengisa ukuthi kulomlayezo othile okhulunywayo .

Amatafula ahleliweyo afakwa endaweni yokuthi aphandle abantu bayabuya bezokhangelwa ibhiphi ngoba kulemitshina eminengi esematafuleni lawa eyokukhangela ibhiphi

ABANTU ABAHLE EZITULWENI KULOMUNYE OMILEYO ABANYE NGODOKOTELA KUMBE NGOMONGI LAPHO ABAKHONA KUTSHENGISA UKUTHI YINDAWO WOMPAKATHI NJALO KULAMABHAKANI ABHALIWEYO ATHUTHUKISA IMFUNDO YEZEMPILAKAHLE

Abantu abaliqembu elikhulu kakhulu abahleziyo abanye bamile bahlangene abantu besifazane lamadoda awesilisa kukhona abakufundiswayo ngoba kulomama omileyo phambikwabo labanye abathile abahleziphambikwabo bebafundisa okuthile mayelelana ngezempilakahle.

umuntu ohleziyo esitulweni phambi kwakhe kuletafula kulo dokotela okhanya emhlaba ijekiseni kulabanye abahleziyo kukhanya angathi kukhona akugulayo lowu umuntu ukwenzela ukuthi ancediswe ngodokotela laba yikhob emhlaba ijekiseni ukwenzela ukuthi azwe ncono

Odokotela ababili abesifazane abakhanya bekhangela umntwana omncane obonakala sengathi usanda kuzalwa usembhedeni wabantwana. Lapha kulapho okubelethelwa khona.

HIV anti germ test kit eyokuhlolwa igazi, kubonakala ukuthi kulemizila emibili ebomvu okutshengisa impumela yegcikwane leHIV.

Umama okhulelweyo uhlezi uthwele umganu olokudla okuthile okuzamncedisa yena lomntwana ukuthi baphephe kungabikhona okuzabaphambanisa.

Umama oleleyo embhedeni wezempilakahle ukhanya uzithwele kumbe ukhulelwe. Bamkhangela ukuba ingane yakhe esesiswini isikhule okunganani ngudokotela omiyo eceleni kwakhe.

Umntwana okhanyayo osesuswini sikanina. Leyi yimphikhitsha eyenziwa ngeskhani ukuze umama kumbe abazali bomntwana, babone ukuthi ingane yabo ikhula kuhle yini esuswini.

Umama ohleziyo ezitulweni. Kulomongikazi ovule ingalo yakhe khanya sengani ufuna ukumalba okuthile kungabe kungokokuhlela inzalo kumbe ijekiseni nje.

Abantwana besikolo abangamantombazana baphethe amapads kumbe lokhu okusetshenziswa ngamantombazane kumbe abesifazana nxa besiya esikhathini. Kukhanya kukhona kumbe lukhona uhlelo olunikeza lababantwana.

Udokotela umi lomama lobaba abathwele umntwana omncinyane. Umntwana lowu ubanjwe ngubaba wakhe. Umama ukhanya sengathi usanda kubeletha umtwana lowo. Udokotela lowo nguye obelethise umama.

uhlelo lwe Reproductive health limayelana lenhlalakahla epheleleyo eyomzimba ingqondo ephathelane lohlelo lokuzala akusikho kuphela okungaba ngokwe gcikwane kodwa kugoqela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuzikhethela mayelana lempilo yakhe yokuzala

Amaphilisi alemihlobo ehlukahlukeneyo alemibala etshiyeneyo ,ngawokunatha ukwenzela ukuthi owesifazana engabambi isisu kumbe engakhulelwa

Izisetshenziswa ezimbili ezokuhlola umchemo owabesifazana ukuthi babone nxa bezithwele kumbe hatshi. Esinye silomzila owodwa okutshengisa ukuthi akazithwalanga, esinye sakhona sitshengisa ukuzithwala.

Umuntu wesifazana okhanya efundisa umuntu ophambi kwakhe ongumntwana wesikolo ukuthi ama (pads) asetshenziswa njani ngabantu besifazane nxa besiya esikhathini. Okutsho ukuthi lelo luhlelo oluncedisa abantwana abangamankazana.

Umuntu ufake ithawulo emhlophe emahlombe akhe njalo unatha amanzi ukhanya evela gijima kumbe ejimini. Kulesibhakabhaka ngemva kwakhe okukhanyukuthi uphandle kulalapho okutshisa khona.

Umuntu wesilisa unatha amanzi ukhanya sengathi uvela gijima kumbe uvela voxavoxa umzimba wakhe, ulenkomba langa esandleni okutshengisa ukuthi ubeyisebenzisa lapho akade ekhona

Amathulusi asetshenziswa yilabo abathanda ukuvoxavoxa imizimba yabo. Manengi atshiyene. Okunye ngokokuphakamisa ukwenzela ukuthi imzimba yabo iqine

Umuntu wesilisa olimele idolo wasegcotshwa imithi kumbe umuthi wokulapha lapho alimele khona edolweni ukuthi azwe ngcono, kukhanya engumuntu obegijima kumbe edlala ibhola .

Ijaha libambe iqolo ngesandla sokudla esokunene sibambe isigubhu anatha ngaso amanzi. Ukhanya njengomuntu ovelagijima kumbe ovela voxavoxa umzimba.

IJaybird and mais athletic tap isetshenziswa kakhulu yilabo abayenza imidlalo enjengebhola kumbe imidlalo ehlukahlukeneyo bebopha amalunga anjenge zinqagala leminwe ukuze angiphitshiki loba alimale nxa kudlalwa.

Indoda ilele phansi izivocavoca umzimba iqinisa inyama zomzimba. Isebenzisa umtshina obotshelwe enyaweni, esandleni sokudla. Lapha indawo leyi ikhanya ilemitshina ehlukeneyo ngoba kusejimu.

Umuntu wesilisa ovoxavoxa umzimba wakhe ukwenzela ukuthi amathambo lenyama zakhe zingaphombukuyekeleka nje ziqine abe ngumuntu obukekayo kuhle kwamanye amadoda.

Umuntu wesifazane oyenza iyoga, uyavoxavoxa umzimba wakhe ukwenzela ukuthi ahlale ekhuthele abe ngumuntu okhutheleyo nje ekwenzeni izinto lomzimba wakhe uqinile.

Umuntu wesilisa obambe ingalo yakhe ,lapho afake khona isandla sakhe kulelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka ,lokhu kusetshenziselwa abantu abadlalayo loba ibhola kumbe abagijimayo

Umtshina wozokwelapha obizwa kuthiwa yi MRi scanner, usebenza ukuthatha izithombe ezilemininingwane eminengi yezingxenye ezingaphakathi emzimbeni yabantu. Isigulane silala phezu kombheda lowu ube usungeniswa phakathi kuleyo ndandatho enkulu ukuze kuthathwe isithombe.

Impahla eziqakathekileyo kakhulu ezisetshenzizwa ngabo dokotela kumbe abe zempilakahle esibhedlela. Kule bhuku lokubhalela, amangilazi okuthi babone kahle. Lokokubhala le stethoscope ebalulekileyo kakhulu ukuzwa ukutshaya inhliziyo lemisindo yama phaphu.

Umtshina ovumela odokotela ukuthi bahlole izigulane bekhatshana besebenzisa iinternet. Uhlola ukutshaya kwenhliziyo, izinga lokutshisa komzimba, umsindo wamaphaphu. Usiza kakhulu ezindaweni lapho okunzima khona ukufika esibhedlela njengasemakhaya.

Amathulusi abuthelweleyo awabodokotela asetshenziswa esibhedlela kukhanya sengathi uyawaqoqa lumuntu ngoba kulesandla esibhalayo encwadini sikhangela ukuthi ikwanile ukwenzela ukuthi nxa sebesiya lapho abayakhona ukuyahlinza umuntu wonke amathulusi ayabe ekhona endaweni.

Amathulusi asetshenziswa esibhedlela kumbe endaweni yabezempilakahle, ukuze bakhangele okuthile emzimbeni yabantu abagulayo kumbe abangezwa kuhle.

Amathuluzi asetshenziswa esibhedlela atshiyeneyo kulejekiseni kulalokho okusetshenziswa ukukhangela ukutshisa komuntu emzimbeni kube lamaphilizi njalo asetshenziswayo ukwelapha izinto kumbe ukunakakela izinto emzimbeni

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela, labomongi labomongikazi esibhedlela kumbe endaweni yalaba abazempilakahle ukuze bancediseke labo bakwanise ukuncedisa labo abangezwa kuhle ngokuphanga, ngoba belezinto zonke ezidingakalayo ukuze umsebenzi wabo uhambe lula.

Imitshina osetshenziswa ukukhangela isigulane ukuthi babone nxa inhliziyo yakhe ilokhu itshaya kuhle njalo lokuthi lapho akhona isimo akuso bayabe bebona ukuthi usegula okunganani.

Utshani obuluhlaza obulinyiweyo, bahlakulelwa kuhle obukhula bulengele emaceleni, olokulapha ngoba lungumuthi owesintu osetshenziswa ukulapha abangenzwa kuhle.

Umuntu wesifazane osegangeni okhanya esikha amahlamvu ezihlahla ezithile ezilapha ukwenzela ukuthi alungise umuthi wesintu ozanathwa kumbe owokulapha umkhuhlane othile.

Isihlahla esilamahlamvu amancani esiluhlaza tshoko sincedisa ekudambiseni ukuvuvuka emzimbeni womuntu njalo usetshenziswa ekwenzeni isikhumba somuntu ukuthi sibesihle sisize njalo ukupholisa izilonda. Siyanceda njalo u ukuphefumula okwenza ukuthi umuntu aphefumule kuhle.

Isihlahla esiseduzane lomduli okukhanya sengathi sahlanyela khonalapha. Kumanzi emaceleni kwaso okutshengisa ukuthi siyathelelwa njalo siluhlaza tshoko, lesi sona ngesokulungisa imithi yesintu kumbe ngesokulapha ngesintu.

Izihlahlakazana ezilamahlamvu amancani, zibonakala sengathi zisegangeni. Ngezokulungisa imithi yesintu, eyokwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Izihlahla ezinengi nengi ezikhanya zise gangeni zingabe ngezokulungisa imithi yesintu eyokulapha imikhuhlane etshiya tshiyeneyo ebamba abantu jikelele.

Izihlahlakazana ezihlukahlukeneyo ezikhanya sengathi zisegangeni, ngezokulungisa imithi yesintu eyokulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezikhanya sengathi zisegangeni, lezi ezisetshenziswa ukulungisa imithi yesintu etshiyeneyo eyokulapha imikhuhlane eminenginengi nje etshiyeneyo.

Isihlahla esibonakala sengathi sisegangeni, njalo laph' esikhona kuleziny' izihlahlakazana ezincani ngaphansi. Sona silamahlamvu amakhulu, amade, aluhlaza tshoko. Ishlahla lesi ngesokulungisa imithi yesintu.

Izihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ziphuma amaluba kukhanya angathi zisegangeni lezi ngezokulungisa imithi yokwelapha okwesintu.

Izihlahlakazana ezikhanya sengathi zisegangeni ezitshiyeneyo . Esinye sakhona ngesincane okuthiwa yiminti. Esinceda labo abakhwehlelayo ukwenzela ukuthi bathathe ngaso ukwenzela ukuthi bafuthe ngaso besebevuleka esifubeni.

Izihlahla ezitshiyeneyo ezisemagabheni amanenginengi atshiyeneyo, zikhanya zihlanyelwe kuhle, zahlakulelwa, ziyathelelwa zinhle kakhulu . Okutshengisa ukuthi ziqakathekile zilungisa imithi yesintu eyokwelapha.

Imithi yesintu ifakwe endaweni ethile okusengathi iyathengiswa ilemihlobo ehlukeneyo okutshengisa ukuthi ilapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuthi wokuxubha amazinyo osegabheni elimhlophe, ulesihlahla esiluhlaza tshoko ubhalwe forever bright toothgel okutshukuthi lowu usetshenziswa ukwenza ukuthi amazinyo abemhlophe nke.

Umuthi lowu usetshenziswa ukuhlanza amaphaphu kanye lokuvaleka kwentamo ulamandla kakhulu uyasetshenziswa njalo ukusiza ekwelapheni izifo ezizwa ezindlebeni lamazinyo.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza amade ezingani ziyamene lomduli okutsho ukuthi lapha zisegumeni zigcinelwe ukulungisa kumbe ngezokulapha imikhuhlane ethile ngokwesintu.

Imithi esemagabheni amancane lamakhulu, amanye aphakathi laphakathi. Ilamabizo ayehlukeneyo okutshengisa ukuthi ilapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Umuntu wesifazane uqunta okuthile esihlahleni esiluhlaza esilamaluba, kukhanya lowu kungumuthi owesintu awudingayo ukubana alaphe kumbe alungise umuthi othile.

Imithi etshiyeneyo eyimihlobo emithathu. Omunye wakhona ukhanya ulungiswe ngealoe vera ngoba kubhaliwe ukuthi aloe vera gel okutshengisa ukuthi leyi yimithi yesintu.

Umuthi okuthiwa Yi forever royal jelly usetshenziswa ikakhulu yilabo abafuna ukusebenza ebusuku ngoba unikeza amandla , kuyenza ukuthi umzimba uqine , uyancedisa njalo kulabo abalezifo ezinenginengi ukwenzela ukuthi umzimba wabo ukwanise ukulwa lezifo lezo

Imithi elungisiweyo esemagabheni ephezu kwetafula. Amagabha lawa atshiyene okukhanya sokungathi leyi yimithi elungiswe ngezihlahla zesintu ukwenzela ukuthi ilaphe imikhuhlane ethile.

Ubhudi osesitolo esikhanya singesoku thengisa imithi yesintu, ulamaxolo abotshiweyo lamaphepha awokufakela leyo mithi, lamagabha afakela kuyo, kulamashelufu alama gabha alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuntu owesifazana okhothemeyo okhanya esikha amahlamvu awesihlahla esithile esilamaluba lapha esengabe esikha ukwenzela ukuthi balungise umuthi wesintu owokulapha umkhuhlane kumbe imikhuhlane etshiyeneyo.

Isihlahla esilamahlamvu amade, kungathi sikhula sichaye sigcwale indawo yonke lesi sihlanyelwe ukuze sibe ngesokuncedisa ekulungiseni imithi yesintu.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amade njalo aqatha esisemasimini .Sikhanya singesokwelapha kumbe ukulungisa imithi esetshenziswa ukulapha imikhuhlane nje etshiyeneyo.

Isihlahlakazana esincane esisenhlabathini omnyama okutshengisa ukuthi silinyiwe ,silamahlamvu amancinyane aluhlaza njalo lapha kulezinye izihlahlakazana ezisemaceleni azo ezilamahlamvu aluhlaza

Ikhowa elikhulu kakhulu elikhanya sengathi lilinyiwe leli lisetshenziswa ukulungisa imithi eyokwelapha eyesintu ngoba sengathi lihlanyelelwe khona lokhu

Isihlahla sasendlini esibukeka njengomuthi wesintu osetshenziswa kakhulu endaweni ezihlukeneyo. isihlahla leso silamahlamvu amade njalo abanzi, aluhlaza tshoko.

Isihlahla esahlanyelwa duzane lomduli sikhula singathi siyame umduli silamahlamvu amancane aluhlaza tshoko singathi siyathelelwa isihlahla lesi ngesokulungisa umuthi wokulapha ngesintu.

ingadi lapho okulinywe khona izihlahla ezinhle kakhulu ezinenginengi ezitshiyeneyo okukhanya sengathi lapha zigcinwe kuhle ziyahlakulelwa njalo ziyathelelwa lezi zona ngezokulungisa imithi kumbe ukulapha imkhuhlane ngesintu

amagabha amanenginengi atshiyeneyo alemithi elungiswe ngezihlahla kumbe imithi yesintu elapha imikhuhlane lawa ahleliwe afakwe kuhle ngendlela yokutshengisa ukuthi ayathengisa

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza sisetshenziswa ukusiza ukugaya ukudla esiswini njalo siqeda isilungulela kanye lokusiza nxa umuntu ezizwa eqhekile .Siyasetshenziswa njalo ukulawula itshukela emzimbeni lokudambisa ukuvuvuka

Izihlahla ezikhanya sengathi zilinyiwe ezisetshenziswa ukulungisa imithi yesintu eyokulapha imikhuhlane ebantwini etshiyeneyo zibonakala sengathi zisegangeni kodwa zilinyiwe ngoba ziyanakekelwa.

Izihlahla ezitshiyeneyo ezikhanya zisegangeni ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Lezi ngezokwenza imithi yesintu eyokulapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamahlamvu amade .Sibonakala sengathi sitheleliwe okutshengisa ukuthi sahlanyelwa .Ngesokulapha umkhuhlane wemalaria kumbe umkhuhlane wemiyane.

Isihlahla esithile esikhanya sisegangeni esilamahlamvu amade esilezithelo eziluhlaza lezimnyama lesisingabe singesokulapha imikhuhlane ethile ebantwini kumbe ukulungisa umuthi wokuthengisa.

Isihlahla esilamahlamvu amade esikhanya sengathi sisegangeni. Sisetshenziswa ukulapha isisu njengobuhlungu nje obuthile kumbe ukugaya ukudla esiswini ukwenzela ukuthi kuhambe kuhle.

Isihlahla esilezithelo okuthiwa yipopo silezithelo ezinengi kakhulu ezisetshenziswa ukulapha isisu kumbe labo abalezilonda esiswini.

Imithi esemankomitshini. Omunye ukhanya angathi umhlophe, ulungiswe ngama"onion".Omunye wakhona ulungiswe ngama aphula. Leyi yimithi yesintu eyokulapha imikhuhlane nje etshiyeneyo.

Isihlahla okuthiwa yisuke kumbe imbuya yedonki usetshenziswa ukulapha kumbe ukulungisa imithi yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahlakazana ezikhanya zilinyiwe zilamaluba lamahlamvu amade aluhlaza tshoko. Lezi ngezokusebenzisa ukulungisa imithi yesintu elapha imikhuhlane ethile.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza tshoko esifana lalesi okuthiwa yi-minti esilapha isilungulela, ukuvuvukala kwesisu kumbe ukugijinyiswa yisisu. Sisiza njalo ukuphefumula lokupholisa umphimbo obuhlungu.